Nyaata: Nyaata jechuun gosoota midhaanii adda addaa irraa yookiin biqiloota adda addaa irraa kan hojjetamu ta'ee kan ilmi namaa yookiin bineensonni jiraachuudhaaf itti fayyadaman akkasumas nyaatanii kan ittiin jiraataniin nyaata jennaani.

Miidiyaa hawaasaa jechuun gosoota miidiyaa keessaa tokko ta'ee, kan hawaasa tokkoof ergaa adda addaa dabarsuun miidiyaa hawaasaa jennaani. Miidiyaan hawaasaa kuni hawaasa tokkoof akka dhaamsa adda addaa dabarsudhaan hawaasni sun tajaajila argatu gochuu danda'a.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun gosoota meeshaalee ta'ee, kanneen tajaajila barreeffamaaf oolanidha. Meeshaaleen barreeffamaa kun barreeffama tokko barreessuudhaaf yookaan irratti barreessuudhaaf tajaajila kennaniin meeshaalee barreeffamaa jenna.

Daldala jechuun waljijjiirraa namoonni meeshaale adda addaa taasisaniin daldala jennaan. Gabaa jechuun ammoo waljijjiirraa namoonni iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan, iddoo adda addaa irraa dhufuudhaan meeshaalee adda addaa waljijjiiraniin gabaa jennaan.

Seera kabachiisuu Seera kabachiisuu jechuun ittiin bulmaata biyya tokkoo (heeraa fi seera biyya tokko keessatti barreeffamee jiru) hojiirra oolchuu jechuu dha. Seera kabachiisuun kun faayidaalee adda addaa qaba. Fakkeenyaaf, nageenyi naannoo tokkoo tasgabbiidhaan akka jiraatu, jeequmsi adda addaa akka hin uumamneef kan fayyadu dha.

Asxaa jechuun mallattoo gareen tokko garee biraarraa adda of baasee of beeksisuudhaaf yookiin mallattoo biyyoonni adda addaa biyya biraarraa adda of baasanii of beeksisuudhaaf yookiin wantoota adda addaa ibsuuf itti fayyadamaniin asxaa jennee waamna.

Daldalaa fi Gabaa Daldala jechuun waljijjiirraa meeshaalee kan namoonni meeshaalee itti waljijjiiran daldala jennaan. Gabaa jechuun immoo kan namoonni hedduu iddoo garaagaraatii dhufuudhaan iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan meeshaa itti waljijjiiran waljijjiirraa adda addaa kan geggeessaniin gabaa jennaan.

Oduu Oduu jechuun ergaa bifa barreefamaatiin, akkasuma bifa sagaleetiin namootaaf dhiyaatu ta'ee, kan ergaalee gara garaa dabarsu dha. Hawaasaa keessatti oduun kan dhiyaatuu fi hawaasni tokko akka hubannoo argatee waan tokko raawwatuuf yookiin waan tokko irraa akka of eeggatuuf kan dhiyaatu dha.

Daldala jechuun wal jijjiirraa meshaalee adda addaa yoo ta'u gabaa jechuunimmoo iddoo meeshaaleen adda addaa itti wal jijjiiramuudhaan jechuudha. Daldaalaafi gabaa iddoo namoonnni baayyeen walitti qabamuudhaan meshaalee adda addaa wal jijjiiraniin daldaalaafi gabaa jennaan.

Giddu Gala Bashannanaa Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo bashannanaaf qophaa'e ta'ee kan wantoonni mimmiidhagoon adda addaa keessatti argaman, wantoonni baay'ee namatti tolan kan keessatti argaman, akkasuma namoonni hedduu iddoo garaagaraatii argamuudhaan itti bashannanan, keessatti wantoota garaagaraa daawwachuudhaan itti bohaaran iddoo bashannanaa (giddugala bashannanaa) jennaan.

Oduu Oduu jechuun wanta bifa barreeffamaatiin yookiin bifa sagaleetiin dhiyaatu ta'ee, kan hawaasa tokkoof hubannaa kennu dha. Akkasuma hawaasni tokko waan tokkotti akka bashannanu yookiin waan tokko irraa akka of eeguuf, hubatee waan tokko akka hojjetuufis ta'uu danda'a. Isa kanaan 'Oduu' jennaan.

Kuduraalee jechuun gosoota biqiltootaa ta'anii kanneen bilcheeffamuudhaan nyaatamanidha. Fuduraaleen ammoo kanneen osoo hinbilcheeffamiin dheedhiin isaanii nyaatamani muduraalee jennaan.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaalee ta'anii kanneen tajaajila adda addaa mana keessatti kennuudhaaf oolaniin meeshaalee manaa jennaan. Meeshaaleen manaa kunneen qarshiidhaan gabaarraa bitamuu danda'u yookiin namaan manumatti kalaqamuu danda'u.

Hojii: Hojii jechuun karoora yookiin dhimma namatti kenname yookiin karoorfatan tokko galmaan gahuudhaaf adeemsa taasifamudha. Hojiin kunis bu'aa gara garaa qabaachuu danda’a. Fakkeenyaaf kan akka maallaqaa, gammachuu fi beekumsa ta'uu danda’a.

Maatii jechuun walitti dhufeenya abbaa manaa fi haadha manaa akkasuma ijoollee isaanii dabalatee yoo ta'u, hawaasa jechuun immoo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya maatii hedduu akkasuma namoota naannoo tokko keessa jiraataniitiin hawaasa jennaan.

Faaya jechuun wantoota meeshaalee mimmiidhagoo irraa hojjetaman, kan baay'ee namatti tolan, kan miidhagan, kan nama hawwatan akkasuma ija namaatti kan tolaniin faaya jennaan. Faaya kun meeshaalee adda addaa ta'uu danda'ani. Akkasuma kan manatti argaman yookiin iddoo bashannana adda addaatti kan argamanidha.

Qonna. Qonna jechuun gosa hojii ta'e kan lafaa qotuudhaan oomishaalee gara garaa yookiin faayidaa adda addaa irraa argannu qonna jechuu ni dandeenya. Qonna kana keessaa wantootti argamaan fakkeenyaaf midhaan gara garaa lafaa qotuudhaan irra argachuudhaan jireenya ofii ittin jiraachuun ni danda'ama.

Oduu Oduu jechuun ergaa bifa barreeffamaatiin yookiin bifa sagaleetiin dhiyaatu ta'ee kan hawaasa tokkoof dhaamsa garagaraa dabarsuu dha. Oduun kun hawaasa tokko biratti baay'ee baratamaa kan ta'ee fi hawaasni tokko hubannoo garagaraa kan irraa argatuun oduu jenna.

Geejjibaa fi konkolaataa Geejjiba jechuun kan iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti kan namoota geessu yookaan meeshaa tokko iddoo tokko irraa fuudhee iddoo biraatti geessu geejjiba jennaan. Konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjibaa ta'ee yookiin qaama geejjibaa keessaa tokko ta'ee, kan namoota fe'uudhaan iddoo biraa irraa gara iddoo biraatti geessu dha.

Rifeensa Rifeensa jechuun kan uumamaan gogaa ilma namaatii fi gogaa bineensotaa irratti biqilu ta'ee, kan gogaa ilma namaa yookiin gogaa bineensotaa haguuguudhaan balaa adda addaa irraa ittisu akkasuma bareedumsaaf kan ooluun rifeensa jennaan.

Meeshaalee Barreeffamaa: Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee tajaajila barreeffamaa kennuudhaaf oolanii dha. Kana jechuun waan tokko ittiin barreessuudhaaf yookiin waan tokko irratti barreessuudhaaf tajaajiloota garagaraa kan kennaniin meeshaalee barreeffamaa jechuu ni dandeenya.

Barumsa jechuun hubannaa namoonni beekkumsa qaban namoota beekkumsa hin qabneef yoo kennu namoonni beekkumsa qaban namoota beekkumsa argachuu barbaaduuf kennamu beekkumsa jennani. Barnoonni Kun bifa garagaraatin mana barumsaa fi dhuunfan kennamuu danda'a.

Kitaabota jechuun barreeffama nama hubannoo qabaniin barreeffaman kan namoota birootiif hubannaa garaa garaa kennuudhaaf dhiyaatu; yookiin beekumsa nama tokkoo bifa barreeffamaan dhiyaatudha. Gaazexaawwan jechuunis ergaawwan gara garaa bifa barreeffamaatiin namoota birootiif kan dhiyaatudha.

Kitaabota jechuun ergaa barreeffamaa namoota beekumsa qabaniin yookiin namoota hubannaa qabaniin namootaaf dhiyaatu yoo ta'u, gaazexaawwan jechuun immoo ergaa namoota irraa gara namoota biraatti bifa barreeffamaatiin hawaasa tokkoof dhiyaatuuni gaazexaawwan jennaani.

Manaa fi mana jireenyaa. Mana jechuun ijaarsa wantoota adda addaarraa ijaarramee taa'u yoo ta'u mana jireenyaa jechuun immoo gosa manaa ta'ee kanii jireenyafii namoonni itti fayyadamaniin mana jireenyaa jennaani. Manni jireenyaa kunii haala adda addaatiin kan ijaaramuu fi namoonni jireenya isaanii kan keessatti geggeeffataniidha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun barreeffama namoota hubannoo qabaniin akkasuma namoota beekumsa qabaniin bifa barreeffamaatiin namaaf dhiyaatu yoo ta'u; Gaazexaawwan jechuunis ergaa namoota irraa gara namoota biraatti bifa barreeffamaatiin darbuun gaazexaawwan jechuu ni dandeenya.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila hawaasa tokkoof dhiyaatu kan hawaasni tokko jiruu fi jireenya isaa gaggeeffatuuf hawaasa tokkoof dhiyaatuuf tajaajila bu'uuraa jennaan. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo oomishaalee adda addaa gatii gadaanaadhaan yookiin gatii madaalawaa ta'een hawaasa tokkoof dhiyaatuun gurgurtaa qinxaaboo jennaan.

Geejjiba jechuun waanta namoota yookiin meeshaalee adda addaa iddoo tokko irraa fuudhee gara iddoo biraatti geessu yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa ta'anii, kan namoota fe'uudhaan yookiin meeshaalee adda addaa baachuudhaan iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti geessaniin konkolaataa jennaan.

Siyaasa jechuun kan namoonni yaada tokko maddisiisuudhaan hawwaasa tokko ittiin gaggeessan yookaan hordoftoota baay'ee argachuudhaaf yaada mataa isaanii akkasumas yaada hawaasaa walitti qabuudhaan hawaasa tokko ittiin gaggeessaniin siyaasa jechuu dandeenya.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun gosoota meeshaalee ta'ee, kanneen miidhagina iddoo tokkoo dabaluudhaaf oolani dha. Meeshaaleen miidhaginaa kunniin namootaan hojjetamuu danda'a yookiin uumamumaan wantoota argamanis ta'uu danda'a.

Amantaa Amantaa jechuun hundeeffama waan tokkoo kan namoonni amantii isaaniitiin uumaa isaanii wajjin itti wal arganiin amantaa jennaan. Amantaan karaa namoonni amantii isaaniitiin waaqa isaanii itti galateeffatan, waaqa isaanii wajjin dubbataniin amantaa jennaan.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee adda addaa hawwaasa keessatti oomishaman ta'ee, kan suupparmaarkeetiidhaaf dhiyaatanii suupparmaarkeetiin tokko gurguruudhaan tajaajila adda addaa irraa argatuun oomishaalee suupparmaarkeetii jennee waamna.

Daldalaa fi Gabaa Daldala jechuun waljijjiirraa meeshaalee namoonni godhan ta'ee, gabaa jechuun immoo iddoo namoonni meeshaalee adda addaa itti waljijjiiran, namoonni garagaraa iddoo garagaraa irraa dhufuudhaan meeshaalee itti waljijjiiraniin gabaa jennaan.

Faashinii Faashinii jechuun wantoota haala kana dura ture irraa bifa addaatiin haala gaarii ta'een hawaasaaf dhiyaatuun faashinii jennaan. Faashiniin hawaasa tokko keessatti beekamaa kan ta'ee fi namoonni baay'isanii kan itti fayyadaman akkasuma baay'isanii bituudhaan kan itti fayyadaman faashinii jennaan.

Uumama jechuun wantoota waaqni dachee kanarra jiran kan namatti tolan kan ilma namaatiif gaaddisa ta'an akkasuma ilma namaa dabalatee yoo ta'u, naannoo jechuun immoo kan uumamni kun keessa jiraatan naannoo jennaan.

Ji'oogiraafii fi seenaa Ji'oogiraafii jechuun saayinsii waa'ee lafaa qoratu, haala teessuma lafaa yookaan haala qilleensa kan qo'atun ji'oogiraafii jennaan. Seenaa jechuun immoo waanta kana dura darbe, waan darbe bifa barreeffamaatiin yookaan bifa oduutiin jiru tokkoon seenaa jennee waamuu dandeenya.

Seera kabachiisuu. Seera kabachiisuu jechuun ittiin bulmaata biyya tokkoo eegsisuu jechuudha. Ittiin bulmaata biyyi tokko qabdu akka hojii irra oolu taasisuun seera kabachiisuu jedhama. Jechuun immoo waanti biyya tokko keessatti dhorkaa ta'e akka hin hojjetamne waanti biyya tokko keessatti akka hojjetamu eeyyamamu gochuun seera kabachiisuu jedhama.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun gosotaa meeshaalee ta'ee kan namoonni miidhagina isaanii dabalachuudhaaf itti fayyadaman yookiin immoo miidhagina iddoo tokkoo akkasumas miidhagina waan tokkoo dabaluudhaaf kan itti fayyadaman akkasumas tajaajila kan kennaniin meeshaalee miidhaginaa jechuu ni dandeenya.

Qoricha aadaa Qoricha aadaa jechuun kan namoonni mukkeen naannootti argamu irraa biqiltoota irraa akkasuma wantota garaagaraa irraa manuma isaaniitti, naannoodhuma isaaniitti itti fayyadamaniin qoricha fayyadamanidha. Kan kennamu osoo hin taane waantota naannootti argamu irraa kan namoonni qopheessanidha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun hubannaa yookiin dandeettii namni tokko qabu kan hawaasa ittiin tajaajilu akkasuma fayidaa addaa addaa irraa argatudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu saba tokkoo yookiin immoo calaqqee saba tokkoo kan ta'e yookiin kan hawaasa tokko ibsuun aadaa jennaan.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila hawaasa tokkoof dhiyaatu kan hawaasa tokkoof baay'ee barbaachisaa ta'een tajaajila bu'uuraa jennaan. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaalee adda addaa gatii madaalawaadhaan yookiin gatii gadaanaadhaan namoota dhuunfaatiif yookiin hawaasa tokkoof dhiyaatuun gurgurtaa qinxaaboo jennaan.

Amantaa Amantaa jechuun hundeeffama kan namoonni waaqa isaanii ittiin kadhatan akkasumas waaqa isaanii ittiin wal arganiin amantaa jennaan. Amantaa kana namoonni karaa amantii isaaniitiin waaqa isaanii itti kadhachuudhaan tajaajila itti oolan.

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaalee ta'ee, kan namoonni mana keessatti wantoota adda addaatiif itti fayyadamani dha. Meeshaaleen manaa kunniin gabaa irraa kan bitaman akkasuma manatti namoota ogummaa qabaniin kan hojjetaman ta'uu danda'a.

Kopheewwan jechuun wantoota ilmi namaa miilla isaatti godhachuudhaan balaawwan adda addaa irraa of ittisu yookiin immoo waanta miidhaginaaf ilmi namaa godhatee ittiin adeemuun kopheewwan jechuu ni dandeenya. Kopheewwan kunniin kan isaan irraa argaman wantoota adda addaa fakkeenyaaf gogaa loonii fa'a irraa ta'uu danda'a.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun gosoota meeshaalee ta'ee kan miidhagina waan tokko dabaluudhaaf yookiin qaama tokko miidha gsuudhaaf oolaniidha. Meeshaalee miidhaginaa kanneen keessa fakkeenyaaf kanneen akka dibatoota adda addaa namoonni bareedumsa isaanii yookiin miidhagumsa isaanii dabaluudhaaf itti fayyadaman ta'uu danda'u.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota midhaan irraa, biqiltootaa fi bishaan irraa yookiin wantoota biroo irraa hojjetamuu danda'u ta'ee kan tajaajila gara garaa hawaasaaf qabuudha. Fakkeenyaaf galii adda addaa kan argamsiisu, dhuganii ittiin bashannanuudhaaf kan oolu dhugaatiiwwan jenna.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun waantota waaqni dachee kana irratti uume, baayyee mimmiidhagoo kan ta'an, kan babbareedan, kan namatti bareedan yemmuu ta'u, naannoo jechuun immoo iddoo uumamni kunniin keessatti argaman naannoo jennaan.

Giddu gala bashannanaa: giddu gala bashannanaa jechuun iddoo bashannanaaf qophaa'e ta'ee kan namoonni hedduu iddoo gara garaati argamuudhaan keessatti bashannanan akkasuma wantoota mimmiidhagoo adda addaa bishaaniifi biqiltoota of keessaa qabuun giddu gala bashannanaa jennaan

Kuduraalee jechuun gosoota biqiltootaa ta'ee kanneen bilcheeffamanii nyaatamaniin kuduraalee yoo jennu, muduraalee jechuun immoo gosoota biqiltootaa osoo hin bilcheeffamiin dheedhiin isaanii nyaatamuun muduraalee jennaan.

Faashini jechuun wanta baay'ee miidhagaa yookin wanta bifa haaradhaan dhufe tokkon faashini jechuu ni dandeenya. Kan jechuun immoo wanta kana dura jiru irraa haala adda ta'ewn fooya'ee, miidhagee, bareede waan dhufe tokkon faashini jechuu ni dandeenya.

Barumsa jechuun beekumsa namoonni hubannoo qaban yookiin dandeettii adda addaa qaban namoota beekumsa hin qabnee yookiin namoota dandeetti garaagaraa hin qabneef qoodan yookiin barsiisaniin barumsa jechuu dandeenya. Barumsi kun namoota barachuu barbaadaniif kennama.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun gosoota oomishaalee ta'ee, kan suuparmaarketii tokkoof dhiyaatu akkasumas suuparmaarketii sun gurguruudhaan yookiin tajaajila gara garaatiif itti oolu akkasuma hawaasaatiifis tajaajila gara garaa kan kennuun meeshaalee suuparmaarketii jenna.

Hojii Hojii jechuun kaayyoo yookiin ergaa namni tokko qabatee galmaan ga'uudhaaf carraaqqii adda addaa taasisuu dha. Hojiin karaalee garaagaraatiin raawwatamuu danda'a. Akkasuma faayidaan isaa hedduu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kanneen akka beekumsaa, maallaqa yookiin boqonnaa sammuu ta'uu danda'a.

Maashinoota. Maadhinoota jechuun meeshaalee addaa addaa humnoota ibsaatiin hojjetan kan saffisa guddaa qaban yoo ta'u; hojii namoonni yeroo dheeraa hojjechuu danda'an yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetanii fi jiruuf jireenya hawwaasaa gaggeessuudhaaf faayidaa guddaa kan qabaniin maashinoota jennaan.

Amantaa jechuun dhaabbata namoota hedduu yookiin muraasaa ta'ee karaa ittiin namoonni Uumaa isaanii amantii wal argan, karaa isaan ittiin waaqa isaanii jajatanii fi ittiin wal beekan amantaa jenna.

Geejjiba jechuun wantoota ilmi namaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti sochii taasisuudhaaf bifa yaabbiitiin yookiin meeshaalee adda addaa itti fe'achuudhaan tajaajila irraa argatu yoo ta'u, Turizimii jechuun iddoo wantoonni bashannansiisoo adda addaa itti argamaniin turizimii jenna. Immigireeshinii jechuun sochii ilmi namaa biyya tokkoo gara biyya biraatti taassisuun immigireeshinii jenna.

Hawaasaa fi Maatii Maatii jechuun walitti dhufeenya abbaa manaa fi haadha manaa tokkoo yookiin ijoollee isaanii dabalatee akkasuma nama mana tokko keessa jiraatu yoo ta'u; Hawaasa jechuun immoo walitti dhufeenya maatii kanneenii akkasuma namoota naannoo tokko keessa jiraataniitiin 'Hawaasa' jennaan.

Oduu Oduu jechuun kan bifa sagaleetiin yookiin bifa barreeffamaatiin hawaasa tokkoof dhiyaatu ta'ee ergaa garagaraa dabarsuuf kan inni oolu dha. Namoonni akka wanta tokkorraa of eeggatan akkasuma namootaaf hubannoo adda addaa kennuuf kan ooluun oduu jechuu ni dandeenya.

Ogummaa jechuuni dandeettii namni tokko, kalaqa addaa tokko ittiin argisiisu yookiin kennaa keessa isaa jiru hojiitti jijjiiree hawaasa ittiin tajaajilu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo ibsituu hawaasa tokkoo kan hawaasni tokko eenyummaa isaa keessatti ittiin ibsatuuni aadaa jennaan.

Hawaasaa fi Maatii Maatii jechuun walitti dhufeenya abbaa manaa tokkoo fi haadha manaa tokkoo akkasuma ijoollee isaanii dabalatee yookiin namoota isaan wajjin jiraatanillee dabalatee yoo ta'u; Hawaasa jechuun immoo walitti dhufeenya maatii kanneenii yookiin walitti dhufeenya namoota naannoo tokkoo jiraataniin 'Hawaasa' jechuu dandeenya.

Faaya jechuun meeshaalee baay'ee mimmiidhagoo baay'ee bareedan kan ija namaatti tolan kan nama hawwatan akkasuma naannoo tokko bareechuudhaaf yookiis namas bareechuudhaaf kan oolan kan namoonni yeroo hedduu itti fayyadamaniin faaya jennaan.

Oduu jechuun ergaa namootaaf bifa barreeffamaatiin yookiin karaa sagaleetiin namootaaf dhiyaatu oduu jenna. Oduun kun baayyee kan namatti toluu fi wantoota yeroo garaa garaatti ta'an iddoo garaa garaatii walitti qabee fiduudhaan hawwaasa tokkoof hubannoo garaa garaa kennuudhaaf dhiyaatu oduu jenna.

Oomishaalee suupermaarkeetii Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun gosoota oomishaalee ta'anii kan hawaasa tokko keessatti oomishaman suupermaarkeetiidhaan kan dhihaatan oomishaalee suupermaarkeetii jennaan. Oomishaalee suupermaarkeetii Kun gurguramuudhaan hawaasa yookaan namoota dhuunfaa tajaajila addaa addaa kan kennanidha.

Bu'uuraalee misoomaa Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota hawaasa tokkoof baayyee barbaachisan ta'ee kan hawaasti itti tajaajilamuu fi akkasumas tajaajila addaa addaa akka irraa argatuuf hawaasa tokkoof dhihaatudha. Bu'uuraalee misoomaa Kunniin ijaarsota addaa addaa ta'uu danda'u yookaan waantota garaagaraa hawaasaaf dhihaatan bu'uuraalee misoomaa jennaan.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensotaa ta'anii kanneen nama waliin madaqaniin bineensota manaa jennaan. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen namatti hin madaqne kanneen bosona keessa, bishaan keessa akkasumas boolla keessa iddoo adda addaa jiraataniin bineensota alaa jennaan.

Miidiyaa hawaasaa, miidiyaa hawaasaa jechuun gosoota miidiyaa keessaa tokko ta'ee kan qaamolee garaa garaa irraa odeeffannoo funaanuudhaan yeroo barbaachisaa ta'etti hawaasa tokkoof odeeffannoo barbaachisaa dhiyeessuun miidiyaa hawaasaa jechuu nii dandeenya.

Meeshaalee manaa jechuun gosoota meeshaalee ta'ee kan mana keessatti hawaasni tajaajila adda addaatiif itti fayyadamuun meeshaalee manaa jennaan. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo gosoota meeshaalee ta'ee kan waajjira keessatti tajaajila adda addaa kennuun meeshaalee waajjiraalee jennaan.

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii nama waliin jiraataniin bineensota manaa jennaan. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota namatti hin madaqne kan bosona keessa, bishaan keessaa fi boolla keessa jiraataniin bineensota alaa jennaan.

Faaya jechuun wanta baay'ee miidhagaa ta'ee kan ija namatti tolu kan nama hawwatu kan baay'ee nama bashannansiisu akkasuma naannoo tokkoo miidhagsuudhaaf kan namoonni itti fayyadaman faaya jennaan. Faaya kana namoonni gabaarraa kan bitatan yookiin manatti ogummaa qabaniin kan hojjatanii faaya jennaan.

Biqiltoota Biqiltoota jechuun gosoota mukeenii ta'anii kan lafa keessaa biqilan yoo ta'u, kanneen namootaa fi bineensotaaf tajaajiltoota adda addaa kennaniin 'Biqiltoota' jennaan. Biqiltoonni kunneen madda galiiwwan adda addaa ta'uu danda'an, akkasuma dawoo binneensotaa fi wantoota gara garaatiif kan tajaajilaniin 'Biqiltoota' jennaan.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii jechuun kan dhugaatiin addaa addaa keessatti gurguramu kan hawaasaaf tajaajila addaa addaa kennuun mannee dhugaatii jennaan. Manneen nyaataa jechuun immoo gosa nyaataa ta'ee kan nyaanni garaagaraa keessatti gurguramuun manneen nyaataa jennaan .

Ji'ograafii fi Seenaa Ji'oograafii jechuun saayinsii waa'ee lafaa qo'atuun haala qilleensa naannoo tokkoo yookiin haala teessuma tokkoo kan qo'atuun 'Ji'ograafii' jechuu nii dandeenya. Seenaa jeechuun immoo wanta kana dura ta'ee darbe tokkoon 'Seenaa' jennaani. Haala gaariidhaanis haa ta'u haala badaadhaan wanta kana dura ta'ee darbe amma dubbatamuun 'Seenaa' jechuu nii dandeenya.

Kuduraalee jechuun gosoota biqiltootaa ta'anii kanneeni bilcheeffamuudhaan namootaan nyaatamaniin kuduraalee jennaan. muduraalee jechuun immoo gosoota biqiltootaa ta'ee, kanneen osoo hin bilcheeffamiin dheedhiin isaanii nyaatamuun muduraalee jennaan.

Hoggantoota beekamoo Hoggantoota beekamoo jechuun hoggantoota nama geggeessan ta'anii, kan hawaasa tokko keessatti baay'ee jaallataman, dhageettii kan qaban, akkasuma fudhatamummaa guddaa kan qaban 'Hoggantoota beekamoo' jechuu nii dandeenya.

Maashinota jechuun meeshaalee adda addaa humna ibsaatiin hojjatan yookiin wantoota garaagaraatiin hojjatan ta'ee kan baay'ee saffisa qaban akkasuma hojii namoonni hojjachuu danda'an yeroo muraasa keessatti hojjachuu kan danda'aniin maashinoota jennaan.

Kitaabota, matseetii fi gaazeexaawwan Kitaabota jechuun barreeffama namoota hubannoo qabaniin (namoota beekumsa qabaniin) bifa barreeffamaatiin namoota birootiif dhiyaatuuf kitaabota jennaan. Gaazeexaawwan jechuun immoo barreeffama ergaa adda addaa dabarsuudhaaf yookiin hubannoo namootaaf kennuudhaaf bifa barreeffamaatiin dhiyaatuuf gaazeexaawwan jenna.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii jechuun kan dhugaatiin addaa addaa keessatti gurguramu , manneen tajaajila dhugaatiif oolan , dhugaatiin keessatti dhugamuuf tajaajilan manneen dhugaatii jennaan. Manneen nyaataa jechuun immoo kan nyaanni garaagaraa keessatti gurguramu , kan hawaasni itti tajaajilamu manneen nyaataa jennaan.

Ogummaa jechuun hubannaa namni tokko qabu yookiin dandeettii namni tokko qabu of keessaa baasee hojii adda addaatiin agarsiisuudhaan hawaasa ittiin tajaajiluun ogummaa jennaan. Aadaa jechuun immoo calaqqee hawaasa tokkoo kan hawaasni tokko eenyummaa isaa ittiin ibsatuun aadaa jennaan.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee jechuun gosoota biqiltoota ta'ee, kan bilcheeffamanii namootaan nyaataman yoo ta'u, muduraalee jechuun immoo gosoota biqiltoota ta'ee, kan osoo hin bilcheeffamiin dheedhiin isaanii namootaan nyaatamuun muduraalee jechuu ni dandeenya.

Oduu. Oduu jechuun ergaa bifa barreeffamaatiin yokiin bifa sagaleetiin hawaasa tokkoof dhiyaatu kan oolmaa guyyaa guyyaa yokin waan addunyaan kun itti oolte uummata tokkoof dhiyaatu oduu jechuu ni dandeenya. Oduun kunimmoo faayidaalee adda addaa hawaasa sanaaf kan qabu ta'uu qaba.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko qabu yookiin hubannaa namni tokko qabu, kan bifa hojiitiin namoota ittiin tajaajilu yookiin namootaaf tajaajila adda addaa ittiin kennuun 'Ogummaa' jennaan. Aadaa jechuun immoo ibsituu hawaasa tokkoo, kan hawaasni tokko eenyummaa isaa ittiin calaqqisiifatuun 'Aadaa' jennaan.

Beeksisa jechuun ergaa bifa barreeffamaatiin yookiin but fa safaleetiin hawaasa tokkoof dhiyaatu yookiin namoota dhuunfaa dhiyaatuudh

Manaa fi mana jireenyaa mana jechuun kan wantoota adda addaa irra ijaarame ta'ee dhimmoota adda addaaf ooluudha mana nama dhuunfaa ta'ee itti tajaajilamun mana jireenyaa jennaan.

Manaa fi mana jireenyaa Mana jechuuni ijaarsa wantoota gara garaa irraa ijaaramee jiru yoo ta'u; Mana jireenyaa jechuun immoo gosoota manaa keessaa tokko ta'ee kan namoonni keessa jiraachuu dhaaf itti fayyadaman Mana jireenyaa jechuu ni dandeenya.

Faaya jechuun wantoota baay'ee mimmiidhagoo, ija namaatti tolan, kan nama hawwatan, akkasuma kan nama bashannansiisan ta'ee hawaasa tokko keessatti kan jaallataman akkasuma hawwii guddaadhaan namoonni kan barbaadan yoo ta'u, faaya kana namoonni gabaarraa bitachuu danda'an yookiin ogummaa qabaniin manatti kan hojjetanii dha.

Faaya Faaya jechuuni wanta baay'ee miidhagaa ta'ee kan ija namaatti tolu, kan nama hawwatu, akkasuma kan nama bashannansiisuunii faaya jennaan. Faaya kana hawaasa keessatti iddoo adda addaatti kan argannuu fi hawaasni tajaajila adda addaatiif kan itti ooluun faaya jennaan.

Hojii, hojii jechuun wanta namni tokko galmaan ga'uudhaf yookiin wanta karoorfate wayii xumuurudhaf itti cichee hojjetun hojii jechuu ni dandeenya. Hojiin kun faayida addaa, addaa kan qabu yoo ta'u fakkeenyaaf galii irraa argachuudhaf, ittin bashannanuuf, akkasuma tajaajila hawaasaf kennuf oolu danda'a.

Beeksisa jechuun ergaa bifa barreeffamaatiin yookaan bifa sagaleetiin hawaasa tokkoof dhiyaatuun beeksisa jennaan. Beeksisi kan dhiyaatuuf hawaasni tokko waan tokko beekee Akka irraa of eeggatuuf yookiin Akka raawwatuuf kan dhiyaatudha.

Asxaa jechuun kan waan tokko waan tokko irraa adda baasee yookiin qaama tokko qaama biraarraa adda bahee akka inni beekamuuf tajaajila kan kennudha. Asxaan kuni biyyoota adda addaa yookiin garee adda addaa keessatti kan fayyadamamu ta'ee, gareen tokko garee biraarraa adda bahee beekamuudhaaf asxaa kan fayyadamudha.

Hojii. Hojii jechuun karoora yookiin kaayyoo namni tokko qabatee galmaan ga'uuf adeemuu yoo ta'u dhumni isaa faayidalee gara garaa kan qabu fakkeenyaaf mallaqaa, bashannaa yookiin beekumsaa irra argachuu kan ta'ee akkasumaas yeroo murta'aa keessatti dhumaachuu kan qabudha.

Siyaasa jechuun yaada namoonni dhuunfaa qaban yookiin yaada hawaasni tokko qabu kan namoota biroo xiyyeeffannoo isaanii gara ofiitti harkisuuf itti fayyadaman siyaasa jennaan. Siyaasa kana hooggantoonni biyya bulchan yookiin hooggantoonni garee adda addaa gaggeessan kan dhimma itti bahaniin siyaasa jennaan.

Uumama fi naannoo Uumama jechuun waantota waaqni uume kan dachee kana irratti argaman yoo ta'u, naannoo jechuun immoo dachee kana yookiin iddoo uumamni kunniin itti argamaniin naannoo jennaan.

Dhugaatiiwwan jechuun lallaafaa adda addaa kan midhaan irraa yookiin biqiloota adda addaa irraa hojjatamu ta'ee hawaasa tokko keessatti kan baay'ee beekamuu fi tajaajila adda addaa kennuudhaaf kan ooluun dhugaatii jennaan. Dhugaatiiwwan Kun maddeen galii adda addaa ta'uu danda'anii akkasuma bashannanaaf kan namoonni itti fayyadaman ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii jechuun kan lallaafaa addaa addaa itti gurguramu, akkasuma namoonni itti argamuudhaan dhugaatii addaa addaa keessatti dhuganiin manneen dhugaatii jennaan. Manneen nyaataa jechuun immoo mana ta'ee kan nyaanni addaa addaa keessatti gurguraman namoonni keessatti argamuudhaan nyaata itti fayyadaman mana nyaataa jennaan.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo bashannanaaf qophaaye ta'ee kan baay'ee namatti tolu kan nama hawwatu kan namoonni hedduun iddoo garaagaraa argamuudhaan keessatti bashannananiin giddu gala bashannanaa jennee waamuu dandeenya.

Daldala jechuun jijjiirraa meeshaaleeti. Daldala jechuun immoo iddoo meeshaaleen garaagaraa itti gurguraman akkasuma daldalaa fi gabaa jechuun wal jijjiirraa meeshaalee adda addaa namoota hedduun gaggeeffamuun daldalaa fi gabaa jechuunii dandeenya.

Faaya jechuun meeshaalee namoonni dandeettii addaa qaban yookaan kennaa addaa qaban kalaquudhaan hawaasni tokko akka itti fayyadaman itti bashannanan taasisaniin faaya jechuu ni dandeenya. Faaya kanneen namoonni gabaarraa bitachuu danda'an yookiin manatti kennaa qabanitti fayyadamuudhaan kalaqanii itti fayyadamuu danda'u.

Manneen dhugaatii fi nyaataa Manneen dhugaatii jechuun gosa dhugaatii ta'ee, kan dhugaatiidhaaf tajaajila kennan yookaan kan dhugaatiin addaa addaa keessatti gurguraman manneen dhugaatii jennaan. Manneen nyaataa jechuun immoo mana ta'ee kan nyaanni keessatti gurguramuun manneen nyaataa jennaan. Mana nyaanni itti gurguramuun manneen nyaataa jechuu ni dandeenya.

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee fi meeshaalee adda addaa ta'ee, kan gurra namaatti hawwatu tajaajila namaaf kennuuf kan ooludha. Fakkeenyaaf tajaajiloota akka galiirraa argachuu yookiin bashannanaaf kan namni itti fayyadamu muuziqaa jenna.

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqiltootaati. Kuduraaleen gosoota biqiltootaa ta'ee kanneen bilcheeffamuudhaan nyaatamanii dha. Muduraalee jechuun gosoota biqiltootaa ta'anii kanneen osoo hin bilcheeffamin dheedhiin isaanii nyaatamaniin mudraalee jenna.

Kopheewwan jechuun meeshaalee ilmi namaa jireenya isaa keessatti miilla isaatti godhachuudhaan tajaajila irraa argatuun kopheewwan jenna. Kopheewwan kuni faayidaalee adda addaa qaban. Fakkeenyaaf, bareedumsaaf yookiin miidhaginaaf akkasuma balaa adda addaa miila namaarraa ittisuudhaaf kan oolaniin kopheewwan jennaan.

Manaa fi mana jireenyaa. Mana jechuun ijaarsa waan tokkoo ta'ee kan tajaajila gara garaa kennuudhaf ooludha. Mana jireenyaa jechuun ijaarsa waan tokkoo ta'ee kan tajaajila keessa jiraachuu kennudha. Kan maatin tokko yookin namni keessa jiraatuun mana jireenyaa jennaan.